asuri n bɔŋɔ ka pasita kpɛbi ʒɛ tuuni be nyɛla be niribaanahi ka zaŋ chinichina kari pa be maŋ zuɣ ka be niribaata pɛli zibilitɛ ka niribaayi be pɛli be zaa kpala nɛkpara ka shɛbi gba be tuuni ka yɛ nɛpiɛlla ka shɛbi gba ʒɛ be luɣili ka gba yɛ nɛpiɛlla

Tum tumdi ba n-tam biriji zuɣu n-chana biriji maa na maandi mi ka kuriti sa n-sa ya kur' chɔbi' bihi n-ŋɔ kur' kara ka di shɛŋa waɣa waɣa n-kpe zuɣusaa dabba ŋɔ pili la zupiliti ka di shɛŋa nyɛ zaɣ' piɛla ka shɛŋa mi nyɛ zaɣ' nuɣisɔ so kpala ninkpara ka ninkpara maa nyɛ zaɣ' sabinli.

Duu puuni m-bɔŋɔ ka bihi ata ʒiya bɛ zaaha nyɛla paɣiba ka bɛ ye liiga zaɣ'yinsi ka gbubi takar'kara ka sabbu nima be dini ka bɛ karinda bɛ ni ʒi du'shɛli puuni maa dukpuna nyɛla zaɣ'dozim ka teebuya ʒenʒeya ka binyɛra shɛbi shɛbi dini.

dun duŋ ni ka bɛ ʒɛya paɣ' ba ayi nyɛ ba tuli ʒɛya bisunsuuni tulimaa nyɛ zaɣ' bila paɣ' yini maa gbabi tuliga tura ka ŋɔ bala maa mi ʒɛya yuno ŋɔ be tura maa sula chinchini ka di nyɛ zaɣ' ʒiɛ ka nuli maa bɛ silibani ka siliba maa nyɛŋa sabigi ka bɛni pɛri gba bɛ o nyɛŋa ni no